For many parts for Nigeria especially those village area na women wey dey help pregnant woman deliver her baby. Na im be de most important pipu for dat area, one de most important pipu for dat area wen it comes to things like um pregnancy because na dem know everything concerning pregnancy. Dis women, sometimes na some na still some old men, dey sabi medicine. Dey don dey help women dey deliver pikin even before hospitals con come for dis villages. Dey no go school like doctor and nurse oo but dem sabi work because sey dey don get years of experience. Dey know everything wen it comes to woman wey get belle, dey know everything concerning am. Dis pipu so wey dey help woman dey deliver pikin for house, de women dey go house go dey meet dem sometimes and e get how de matter go still be na dem go still go de pipu wey get de belle house go meet dem. Dem no get all dis oyibo machine wey dem take dey check body oo but dem go fit touch de belle, dem go know how de pikin dey for inside belle. Dem fit even know if de woman wan born twins; if na twins dey inside de belle, dey even fit know. If de pikin no dey well for de belle, dey go still know. And because sey dem know all dis things, dey fit tell de woman de kain food wey she go chop and de food wey she no go chop, how she go take rest and how she go fit prepare herself for labour wen labour time go come. Dey fit even tell de woman make she dey chop um vegetable like leaf, scent leaf and bitter leaf. De fit even tell de woman sey make she dey waka, to dey stretch her leg and make she no dey carry heavy load. Some of dis women and men wey dey help pipu deliver pikin for house. Dey no just dey do am oo; dey dey mix am wit spiritual matter; dey fit pray for de woman, dey fit use oil take bless de woman belle or dey fit give am some kain leaf make de woman chew or make she tie am for waist. Some sef fit give am song wey she go dey sing, make she take drive um bad spirit. If dis labour start, all dis women wey dey help dem dey deliver de pikin, na dem na im dey go first call or dey go rush de woman go de person house. Dey go rush de person wey get belle go de woman wey dey do de stuff house. Dey fit get um um rubber wey dey fit spread for ground, dey get um razor blade or hot water wey dem don mix wit agbo or native mericine wey go help de woman manage de pain. You know sey labour no easy. Dem go give am mericine wey she go take so dat de labour pain go reduce and dem go tell am how she go take push and how she go fit take stay take deliver de pikin. If de woman born, dey go help am clean de mama and de pikin. Dey go come cut de de umbilical cord dats de pumpu dem go cut am wit clean blade. E get de local method wey dem dey use dey sabi do their work. And if dis pikin, if dis pipu don born finish, dey no just dey stop for there. Dey go dey visit de woman, dey fit dey baff de woman wit hot water, dey press her cloth, press am wit cloth, hot um wit towel, dey press her body and dem go teach de woman how to breastfeed de pikin. And dis, all dis women and men so wey dey dey fit um take care of women, wey dey dey deliver women for house, wey dey dey help women deliver for house, e dey very easy to access. You go surprise now de woman fit still dey back of your house or e fit no too far from where you dey. Dey no dey far well well so transport money no dey dey like dat and dis women dey dey love dis pipu wey dey come meet dem. Dem dey dem dey support dem, dey no dey shout for dem, dey dey advice dem like sey na their own children na im e be. And sometimes, dis woman sef dey, dey no dey collect money. All dis pipu wey dey deliver pipu children for house, dey no dey collect money. Dem go just say, “dey go na we we, no worry she don born, you go bring wrapper for me” or “you go bring yam for me”. And dis um pipu wey dey deliver children for house so, dey dey respect dem well well for community. Na pipu wey dey dey respect, dey get mouth well well for community, pipu dey lis ten to dem. One of de limit like if we talk sey limit, e mean sey de de thing wey dey no fit still do, um ehn because everything wey get good side still get small bad side. Dey no get de ogbonge things like de big big machine no dey wey dey fit take assist for dis um delivery in case sey de problem wan come go another corner; machine no dey wey go fit help help dem and um e fit take time before dey fit carry dis um pipu go hospital. And sometimes sef record no dey, dey no get wetin dey take dey keep record of how de woman be; no an ten atal card for there. um ehn so dat one na still one of de limitation wey dey for all dis um pipu wey dey born children for house.

When woman carry belle, no be jus her bodi de carry di baby, both her mind and her spirit go dey inside too. For woman wey carry belle, dey need strong mind and peaceful spirit, so dat she go fit born well, becos na why many old practices dey hep woman balance um wetin she dey think for mind and her spiritual life. Prayer na one big tin wey belle woman wey get belle no de joke with, for pipu wey be Christian, woman go pray morning go pray night some go even go church go sleep go collect anointing. For pipu wey be Muslims woman wey get belle dey dey pray five times a day, dey fit do extra prayer, make Allah protect she and baby. For pipu wey no dey go church no dey go mosque nkor, de go pray give their ancestor or local god is like Ogun Shango or Allah. Make e guard di pregnancy. Some go carry small sacrifice as like kolanut or palm oil or shenap go shrine. Prayer dey hep woman wey get belle well-well, e go hep am no fear wey dey her mind becos if fear dey your mind like dis ah, e no go make dat belle dey sweet you, e go give am confidence sey evertin go de alright, sey evertin go smooth, e go help her connect wit higher power wey dey watch over her and her baby. So for some place for Nigeria especially di Yoruba and Igbo pipu, dey de call dis one special blessing ceremony. Dey fit do wetin de dey call [Ibiomo] for Yoruba and de go gather pipu may de pray for dem. For Igbo side too dey de pour prayer water for de woman head and pray wit kolanut, palm wine or alligator pepper. Some pipu fit also tire red cloth or carry special bead to protect the woman from bad eye or evil spirit. All dis tins dey hep, burst to di woman spirit, at least de woman no de fear for her mind sey wahala de, um ehn go make her blessing notin go harm her and her baby. she go get dat mind sey she go born well, becos all dis tins started from de mind if she don't tink for am mind sey problem go dey she no get peace of mind and sometin fit go wrong. But if her mind don already dey calm sey evertin go dey alright. um ehn tins wey happen from their. Some traditional practice wey dey de use, e dey cause protection and e dey give a peace of mind. Some women dey ware sometin for hand dey go wear bangle, some go carry a Bible or small Quran dey waka, some go dey drink holy water wey de give dem or annonitng oil, de dey drink am for diya bodi. Dis one na protection, against witch and bad dream or spiritual attack or sudden sickness. Some pipu even dey sing self, dey go de sing dem go go group dey go de sing dem go sing for di pikin, de go sing for safe delivery when de time come, some go use traditional chant so de tok to de unborn baby de tin inside belle dey de tok am dey de tok to am de welcome am even as di pikin never come dey go de welcome am die even inside her safe woman feel dey hum sweet song huuhum huuhum. E go de hum sweet song so dat e go dey calm her spirit. Sing still de help and woman dey only her just quite on her own dey do her tins dat one na still one important tin too wey de woman fit de do. So all dis emotional healing today mek community wey de go join neighbors, aunties, friends church, pipu wey dey mosque dey come to visit her dey gist wit her, encourage her, wey she no say she no de alone sey de join no be only her de waka round like dat. Elderly woman too fit dey come di hous come dey tell di woman sweet sweet story de encourage am for all de small tin wey remain sey you go soon born. um ehn all dis tins go make woman happy e go make her feel say she no dey alone e go come build her confidence sey she go fit do am, so for dis Naigeria wey we dey to get belle no be only physical wahala e still join spiritually, and even de way you dey feel e still join. So prayer, meditation and spiritual protection even music, community wey de show you sey de love you all of dem help di woman e go keep her strong mind. E go make her spirit strong and den she go get di mind say, she don ready to born dis pikin sey di pikin ready safe her mind go de clear say both she and d pikin go dey safe and dey very important. If ee no be only de physical place dey di look, dey de look dey way de woman dey feel put eye for spiritual matta too.

For Nigeria many traditional ways dey, wey pipu de tek born pikin de tek born pikin especially for village side, or where dey not oo de use hospital. Different tribe get e own style but sometin de common for many places. For many tradition, woman no de lie down flat like, how dey take dey lie down for hospital dey go tell them may de bend down or may de kneel down or even may dey hold rope, dey hang from up while she go de push. Di reason be say em dey make di pikin come out quick and e dey easy for di woman bodi. For some Yoruba and Igbo places women feel hold pesin hand or strong stick while she dey push. Dey no dey use injection or di medisin we de dey tek for pain, as dey de do for hospital, na herbs wey be agbo and local medisins na im dey de use. Sometimes dey go give di woman hot agbo drink mek her belle for de calm, dey fit rub am aboniki for her waist and for her belle. Some places sef de dey sing or de go pray for di woman may she go dey strong. Some pipu go see di tell am sweet sweet tin dey go de rub her back so di pain go reduce. After di woman don born many culture de use hot water to press di woman belle, may blood for flow well may she for quick heal make her bodi for quick heal fass fass. For Hausa and eh some Nupe side de dey press hot towel or use hot stone for di woman bodi, dey believe sey e go help mek di womb go back as e take be before, before di woman born. Dey de use clean blade razor blade or something we sharp, sharp stone tek cut di compu commot dey go tie am with thread or small rope. For some culture, dem dey buried am dey believe sey it get spiritual meaning. Na old woman or trained traditional pesin wey dey de call traditional birth at ten dant, na dem dey handle dis kind birth na dem dey handle dis kind situation, dey sabi wetin dey go do becos dey don experienced and dey de respect dem well for di community. Some dey use agbo de give woman so dat di labor go quick and di woman go quick born so dat di placenta wey dey go still com out. If di woman born, de dey use agbo take do this ones. Plenti pipu sef get believe sey evil spirit fit attack woman if she wan born, dem go con de pray, dey go use leaf tek dey knack di woman bodi to protect am. For some conscious sef de go cover di window or de go put mark for door so dat bad spirit no go enter. So plenty tribe get wetin de dey call how wetin dey de do after woman don born. For Yoruba dey dey do something wey dem dey call abiomo rites wey dem go cleans dem go clean di area to protect di mama. For Ibo dey de celebrate Omugo were dia mama or mother in law go come may be dia husband mama go come hep di mama and di baby go give dem correct soup wey dey go chop pepper soup and de still massage di mama bodi. For Hausa dey de use agbo or traditional medicine te dey rub di bodi after di woman don born. Dey de do wannka, e get wetin dem dey call wannka wey dey de do for Hausa pipu. So even though many of dis tins de change now, becos of hospital and modern merisins wey dey com wey dey day medisin wey de com. Plenti pipu still believe say dey still nid to do dia own cultural traditional way, dey still nid to go meet day cultural woman, dat old woman wey de diya compound mek it still hep dem may you go tell dem which dey go do during day time wen dey tek get belle. And also sey some tribe dey de gather women wey don born together mek e encourage dis new one wey wan born so, dey con de tell her dey e e go no de add like dat if you jus sey push di tin go commot de go de support di woman too, so dat everything go dey ok during dat time wey di woman wan dey born so. So na some old woman wey dey dat area, and go do am, dey don get experience well well for dat dis tin and dem e no easy for dem but dey still dey try becos dey don get experience for dis tin.

To mix traditional way to take kia of belle and oyibo own, e get both good and bad side, sey you wan do di one wey you you know wey your mama don tell you or wey your mother in law don tell you. And to mix di one we oyibo carry com. E get both good and bad side. Which one be de good side? Which good side dey, wen you tok of all dos things. If woman use oyibo own and traditional own she get enof support like dat sey may be her mama for village or mother in-law or di village or di midwife wey de village come give am agbo and advice and she come still de go hospital go check her bp, check her sugar, check how di pikin take dey for belle, dat one no be double assurance? Na double assurance like dat. Some women believe sey na di traditional way na im be authentic one na him betta pass. E go mek you de connected, you go feel sey yes, go de connected to wetin you believe, your tradition and e go give you peace of mind be say na dis mama I know di medisin we you de give me work. E go come make you feel sey you no dey trow wey your tradition sey you believe your culture and that one you don believe na you know. E get some agbo wey dey go give you some native medisin like dis wey de go give you, wey dis traditional pipu dey use. E de heal di belle well, especially sey especially if di woman don born finish, e go heal de belle. Like some pipu dey use hot waters tek dey press d body some dey use pepper soup de go use pepper soup, all dis pepper soup, special pepper soup no be ordinary one, de go use am sey de give di mama, e go mek her gain her strength wey she don tek born it go mek gain di strength back. If all dis women wey dey pipu deliver so, de dey sabi watch woman well-well. And if de watch am dey come see sey wahala wan dey de fit advice am sey um, go hospital shap-shap like dat na dey fit avoiding serious wahala wey wan happen. What of di bad side wey come see de for dis one too, what of di bad side? E get some medisin wey dey go give pregnant woman wey no good o, all dis traditional medisin e fit cos miscarriage, e fit cos may d woman de bleed or e go even fit cos wahala for di baby wey de inside belle. Di problem, di problem wey de dis one be sey, pesin no de fit measure di dose, di amount wey you wan take, pesin no de fit measure am wit eye like hospital medisin wey dey already put for capsol dey don already tell you how you fit take am. Sometimes sef woman go de trust dat dia nebor, to go hospital go con dey hard am. If di problem never able even if di problem don serious go far de no go wan go, dey go de no go wan go dey go delay until sometimes haa, e go don pass be careful nah. So if fit cos we infact e de dos kind delay de cos mama and pikin make dem dey die for some for some side becos of dat delay de no quick go hospital. Some of all dis um place were de go born wey no be hospital e no dey clean oo e no go fit clean like hospital. Di tin di razor blade wey de go go use or di hand e no go clean and if e no clean like dat fit bring infection put for inside di mama bodi e go com affect both di mama and di pikin. What of titanus, we de know we de of titanus na another bad sickness we fit enter bodi if you use razor blade we de no good or iron tins. Sometimes doctor fit tell you sey dis one, and dat pesin wey hep you for your side wey no be doctor go tell you se may you do dis one. E go come mek di woman we get belle de confused, e no go know di one one do weda may you do doctor own abi may ee do di oda one e no go know wetin you wan do. ee go com cos wahala. For dis pipu wey be like sey na hous dey for dey born de no de fit keep record, di record of wetin don happen, di blood pressure, di BP, di scan result, di weight, of di pikin and di mama de no dey fit measure am. So e go hard if problems start, e go come hard for dem to know how to waka. So if you combine both oyibo own and traditional one, e good well well becos some of dis traditional pipu dey gets small training dey don train dem so de no go drag with um hospital if hospital sey do dis one dey no go drag with dem becos dey don get training, dey no sey dem dey do diya part, dokto do diya part both di mama and di pikin everybody go dey alright, so to balance di two side de dey important, you go hold culture for one hand den you go hold oyibo own for di oda side, den you go use sense take follow de wole matter sey to balance am de very important as well.

If you wan tok about di support wey woman we get belle nid, no bi only to give her injection oo or to check di belle, na ful package na im dey nid. Dey nid support no be jus for diya only bodi, dey nid for diya mind and dey still nid for diya spirits. Ok make we tok on how pipu wey de wok for hospital fit tek hep hep pipu wey get belle. Di physical support wey de fit give am, dat one na normal hospital work, dey go check di BP, check scan, give am tell am food we she go chop, tell am all dos tin we concern an ten atal, to mek sure sey they eat well, rest well dey no de stress demselves too much, if diya leg de swell de go tel dem wetin de go do, may dey no bleed, if de de bleed dey go know, if too much pain dey, de go treat am shap shap. Dat physical case so, na fes level na number one at least you de see di woman you no sey she de ok physically um ,that one you de see am you no say a dis woman de ok dat one na one. Another one na emotional support, emotional, di one wey you no de see. Physical na de one wey you dey see, emotional one na de one wey you no dey see. Pregnancy no be moimoi, woman fit de cry, she fit de cry for inside hers but if you ask her e no go know, she fit even de fear to born sef. So you no suppose de shout, if pesin we de take care of di woman so no suppose de shout for am. Say why you dey cry is suppose de tell am sey no worry, everytin go de ok, dis tin no de too hard, if you do like dis do like dis everytin go go well. You go tell am say wahala no go dey. Even if she get wahala with her husband or her family, you go still draw am near bodi pet am, pamper am you go talk to am, den she go lis ten. Dat one even de e de work pass medicine sef, as e de talk to her am, de encourage am, de tell am things wey go sweet am belle no be to de make am de cry de more. Another one wey still another support wey we suppose wey de feel still de give woman we get belle na im be spiritual supports. No sey for Naija here we believe all dos spiritual tins, you go hold God tight, you go still pray for am, we go pray, we go tell am make e dey pray. If woman tell you say e wan pray oo e get as e de do am, no laf am, you tell am am sey um no you go join di woman wuna go pray. you fie even ask am for wetin she want, if she wan sing mey she sing everybody go pray. If na traditional belief di woman get o, anyone, some pipu dey carry leaf dey go wear some bead, some pipu go carry um pin, tek pin dia shirt um, anytin wey dey believe de dey do, anytin wey di woman believe sey she wan do mek she do am mek follow am fight, observe her den you go you go advice her if she wan do one wey no good. Sometimes na to jus try respect di pesin believe as e pesin believe sey dis one go work for am, you go leave am. If woman jus born, some some pipu de e get food wey de dey want. Yoruba woman feel sey um e want hot Amala after I don born. Igbo woman feel say I wan pepper soup. Hausa woman feel sey she want Kunu. Anyone dey sey de nid dey want instead of to shout for dem respect am, tok to di may dey for, may de open up. If di matter get at one be set you don de pass di wey you get dey you dey tink am, you feel involve diya family member, call diya family member, call diya mama go go hep am rest, go go bring food for her may she chop, den di whole family de go tell dem sey see wetin dis woman go do if she reach hous, see wetin she go do see wetin she no go do. You know sey some pipu dey hide tins well well, dey feel we fear dey fit even dey bleed sef, becos sey dey no trust nurse or doctor dey feel no tok. If who de work for di hospital de very calm and e no de judge and e de lis ten well well di woman go tok her mind give am na dat time na im she feel even hep pass. So dis support wey we de tok about na sometin wey we de see all di time, na to treat di woman wey get belle like human being, not jus to treat her sey na na patient. You go touch her body wit care, you go touch her wit kindness, you go respect her, anytin wey she say you go respect di tin wey she believe, um na to treat dis woman wey get belle like normal human being, na im be di support wey dis woman nid.

Even dos say many pipu no de tok about um meditation, we no say if hep woman wey get belle well-well. Go make am her mind and her bodi go dey relax. If pesin sabi use meditation dat quiet am wey you jus quiet calm you mind de breathe in and out, if e sabi use am you go no say e de very important for woman we get belle. If your mind de calm e go reduce fear, becos sometimes pregnancy de come wit plenty fear, like fear say um labor de come dat labor go dey shoke your mind, fear of sey um dis baby make e no die o if don born am, or dat fear wey go say may sometin no go wrong. Say sometin fit still go wrong all dos fear plenty if pregnancy dey. But da mindfulness wey we dey tok about so, na di time we woman go tek calm down no de tink go far jus dey. e fit hep de woman mind rest well-well, she go dey breathe slow, go focus her bodi and go sit down quietly, e go jus sit down quiet for corner, e go reduce de wey you de worry becos worry-worry for di time wey person get belle e no good. And dis period so woman wey get belle good woman de control her anger no come let any small tin you don vex any small tin you don vex or you come de cry-cry cry-cry e no good. So if you dey calm your mind dey practice dat calm, de calm your mind well-well so if your bodi dey change you go know and you go learn how you take handle shout shout and everytin. If pesin wan make you vex so you go now you go fit handle am and you go make peace dey your bodi well-well. Wat of physical pain too, e de reduce am if you de breathe and you dey relax, you go feel reduce di pain, especially for labor. Woman fit learn how to breath go learn how to breath, and go learn how to dey focus for your breathing instead of to de focus on di pain. E dey work for some women pass medicine sef. Plenty pregnant women no de sleep well, eda say de belle dey heavy dem, go be like sey de belle heavy or worry-worry full diya head. If woman try de keep her mind calm de breathe well she go rest well, e no need to de take medicine or go de take agbo just peace of mind na im you need. And as you de quiet for dat time wey you de meditate you de connect wit your pikin wey dey inside belle. Becos sometime you go see some women de go just sit down hold deya belle, dey de breathe small small dey tink about good good tins, some sef even feel to tok to di pikin e de woman e dey make di woman fit say me and dis pikin we dey togeda, and dat kind tin e dey very good well-well. For some pipul wen de dey quiet dat dem de fit sing small small sing de tank god de pray de do anytin wey go make de no to tink go far. For some women sef de go just sit down dey tank God deya life, na im be deya own meditation. Anytin wey go make your mind calm down wey go give you peace of mind na you suppose de do. Many wo Many woman dey inside depression, dey go de hide, she am go wan kill dey no wan tok say sometin dey pain dem inside deya mind. If health pipu wey dey work for hospital or dis pipu wey dey do midwife, if dey tell the woman say um try to de calm your mind o. She go dey she go come no say um, if tins wan go wrong na she go feel go find hep early sey may dey help am. Di walaha be say dis um mindfulness wey we dey tok to day calm your mind na still new tin for many places o. Some pipul go say wetin be dat one? But it no hard na just to calm down observe your bodi de breathe small small, de breathe small small and allow your mind rest. Anybodi fit do am weda you bi Christian o, weda you bi Muslim o, weda you be traditional worshipper anytin wey you fit do am e de very easy. E go help you reduce stress. E go help you manage all dos pain all dos pain you go come de tink well, e no be de no do use money for do am na free na just small peace of mind and at ten tion for yourself.

Woman wey get belle suppose know say to take care of herself no be selfishness, and na serious work if Woman no care for herself well e fit affect her body ,her mind and even the pikin we dey her belle .Woman wey get belle suppose dey sleep well, no be to dey do heavy work upan dan, if she con feel say she dey tired, she suppose rest she go sleep well for night in the aftanun she fit still sleep small so dat her body go dey OK.no be only swallow and mineral everyday she go dey take o ,no be just to dey take mineral sweet sweet things ,she need to chop food wey get blood like beans, vegetable, fish, egg and fruits, good food dey wey go make pikin strong for body ,wey go make pikin grow well wey go soon make d mama strong, vegetable e no dey there well well and also sef the woman suppose dey drink plenty water because water dey help to clear the body go help d blood dey flow well ,e go con remove problem like sey you chop food but come be like sey de food no fit digest for your body if you drink plenty water e go help you for dat part no be only mineral woman wey get belle suppose Dey drink ooo and dat mineral sef no still dey too good if she still get small chance she go still try Dey run small small run Dey worker for evening Dey stretch no b to Dey stay one one place she need to Dey waka Dey stretch her body so dat she go prepare her body for d time wey she go born if labour come her body go Dey prepared e need to talk to person if e be like say de wahala don too much she need to talk to maybe her husband, her sister or mama or even if nursse Dey around make e no keep d wahala to her chest oo if e to heavy e need to talk am come out so dat pipu go help am and woman wey get belle no need to Dey shout shout e no need to Dey shout pipu wey Dey make her Dey shout wey Dey stress her she go need to commot for where those pipu Dey de thing wey she need na peace of mind no be gossip or quarrel quarrel she need to still Dey pray Dey calm her mind she go Dey pray make her spirit Dey calm she go still Dey thank God and she go still Dey hopeful she go Dey hope sey ah dis thing go good and de woman no go suppose miss antinatal ooo she go always Dey go antinatal de time wey Dey sey make she go do checkup she suppose go do check up dem go check her blood pressure dem go give her advise dem go give her assurance sey okay everything Dey alright oo your pikin Dey alright you sef Dey alright dem go still pamper sef dem go pamper am small all dis things Dey make de body Dey strong e go make your mind Dey cool you no go just see sey bad wan happen all dose peace of mind e go Dey with you because you know sey you Dey alright and your baby sef go benefit your baby go Dey grow well for inside belle or even de woman sef go Dey happy pikin wey Dey inside belle e go Dey happy too and if you do everything wey dem Dey make you do you Dey do exercise you Dey chop well by de grace of God you labour fit still Dey easy when labour come e go Dey easy now now before you know you do done born everything go Dey fast and e go Dey safe de woman go Dey strong if you Dey chop better food you Dey do wetin you suppose do your body you take care of yourself well you no go get problem like too much of sugar high bp or hyper ten sion you body go Dey okay your body no go too Dey swell like dat because sey you take care of yourself because as woman wey get belle e Dey very very important sey make you Dey take care of your body make you know if you notice change like dis make you talk to pipu you go Dey alright pregnancy no b sickness to get belle no mean sey you no well ooo but na time to take treat de body and your mind na im con be de koko for inside if woman take care of herself well everybody go enjoy she go enjoy her picking go enjoy her family sef go enjoy all dis things ba important way wey be like sey woman wey get belle suppose take care of her self to make sure say she and her pikin de okay if any change Dey no over look am no say ah ennn no over look am if something just happen like dis talk to pipu say ah see wetin don change for my body oo see see see you go just Dey talk no put am for inside belle in the end everything go con Dey alright

For dis Nigeria many women no too sabi massege wey dem Dey massege body wetin be dis message so to Dey press body before person go born as de woman Dey belle dem go press her body many pipu no too sabi am dem no too sabi am Dey no too know sey dat thing Dey very important e Dey help de body Dey well if dem do am well now when person wey sabi Dey press belle go gently press de belle press am Im go con help de woman Dey stretch small small make her body relax make pain wey Dey reduce e Dey help pain reduce for body well well as de better Dey grow waist go Dey pain leg go Dey swell back go Dey break if dem press dat waist small Dey press de waist press de back rub de leg all dose pain wey Dey dia so e go reduce and apart from sey e go make all dose pain reduce e go make blood flow well for inside your body blood go woka pass every corner of your body if blood Dey flow well woman no go get too much swelling for leg na leg no go too swell her leg no go to swell if de blood Dey flow well as e suppose flow and e go make de woman relax she go fit sleep beta sleep she go feel light her body no go Dey heavy am if dem press her body well dat press go make her body light she go con dey carry herself ,now dat sleep ahh e Dey important dem don press im body e go con be like omomo wey dem newly born e go con sleep well because all your body don Dey kampe and dat press go make dat woman e go prepare her mind sey ah de time wey she wan born she go fit born fast fast if she Dey do small exercise wey b like sey you go Dey open your leg Dey close am Dey move your hip and you Dey breath Dey do breathing exercise de way you take Dey breath e go prepare your mind for labour and dat time wey labour come e no go too pain you light dat and all dis stress of belle stress of all this e go reduce if person don press your body correct place press de correct place press am small small all de stress go con come down your mind go con Dey soft. if you dey tire headache Dey do you by de time dem don press you body well well dem press am well all dis small small sickness go commot de things wey wunna suppose know be sey to make sure sey na person wey sabi press body na im go press am no be sey you go carry am give anyhow person make im press de body oo no na person wey sabi press body na im go press am for you dis press of body wey we Dey talk no suppose hard no be sey dem go Dey do am Dey press your body hard oo no but na soft pressing and gentle pressing dem go just Dey use take press your body like dat. If doctors say make you no do massege gain sey make you no press body again no press am as long as sey doctor don tell you sey make you no press again no press and dat press belle wey we Dey talk so no press am unless doctor say e Dey okay na im you go do am oo if im say e no Dey okay you go stop am Dis massege wey we Dey talk so Dey still Dey call am physical therapy na de natural way to make your belle de woman wey get belle so to make her strong her body go strong e go reduce de pain and her mind go calm e go help am enjoy dat time wey she get dat belle and e go prepare am sey ah de day wey you go born ooo e no go too Dey hard because dem don already tell you you don already prepare your mind, you don prepare your body, you don do everything wey you suppose do and you Dey ready yourself for dat day wey you go deliver Dis pressing of belle wey we Dey talk so e Dey very important sey make you no forget who so ever you wan go call person wey you wan go meet make you tell am say make he press belle for you no be anyhow person because na person wey sabi press de belle na im you suppose go meet wey go press am for you you no go carry go meet any other person like dat sey make im help you press your belle na so de thing just be and e Dey very important e Dey very very important na something wey be like sey if you Dey do am you yourself wey get de belle you go Dey enjoy because de stress and all de pain wey just Dey everything go reduce you go sleep well you go Dey get betta rest of mind till de day wey labour go start and if labour start sef because of all dis things wey you don do e go Dey very easy

Plenty women wey get belle sometimes Dey complain sey dia back Dey pain dem some sey Dey Dey feel heavy dia belle Dey heavy dem e normal because pikin Dey grow body Dey stretch but e get some way wey woman go fit manage am make e no too stress her Wetin woman fit do to manage dis back pain as your back Dey pain you how you fit take manage am Number one na to Dey sit down well you no go Dey bend anyhow, yoi go Dey stand straight no Dey bend back too much if you wan sit down you go sit down for chair wey get eh something for back wey you fit rest your back put and your two leg go touch ground well another one na to sleep well make woman Dey sleep for her side no be say you do sleep carry belle put for ground a your side you go use your side take sleep especially for your left side use your left hand side use am take sleep you fit put pillow for cater of your leg or for under your waist if you wan sleep face up make your body balance no sleep flat for back oo when your belle don big no sleep like dat If you wan carry load Dey carry load with sense no use back lift load ooo if woman wan carry something make she bend her two knee carry am small small and make she no carry heavy load at allll. If you wan wear shoe make you wear correct shoe oo no be high high heel oo flat shoe wey strong wey balance for ground well na de best to wear if you get belle high heel go wear Kwai Kwai shoe e fit make you back pain worst e go make am worst you go Dey do small small exercise in de evening stroll stroll stroll for compound stroll e go help your waist and your leg strong well well e go con make your baby Dey easy to move no be sey your body go some strong kokoroko your body go Dey flexible you fit Dey moveee moveee your body You go use hot water take baff if de back pain too much use hot water take press body press your waist e go help de mussle wey Dey dia e go help am relax and all dose eh massage all dose massager Dey massage you massege your back massege your leg make de pain Dey for reduce and na person wey sabi massege we sabi press body na im go press am for you oo no be any how person go press am if de belle don big some woman Dey wear maternity belt na special cloth Dey dem Dey use de tie belle for under make you back no carry all de load And if you come notice sey your body get how e be rest no Dey waka waka too much if de back de pain you sitdown rest if e Dey possible lie down small and if de pain come too much goonnnn tell doctor sey De pain too much, if de back pain Dey heavy or under your belle de heavy you well well or you come Dey bleed rush go hospital sharp sharp no manage am for house oo sey I go manage am no oooo run go hospital because if you go hospital kwick kwick dem no go drag you for ground go hospital your body go Dey light, your mind go Dey calm dat stress or fear e go come commot for your mind your labor sef if labor start e go Dey easy because your body don Dey flexible e go con make dat period of dat time wey you take get belle make am easy you go come anjoy am sef back pain and pain wey Dey under belle na normal if woman get belle but woman fit do small small thing wey go make de thing reduce so dat de time wey you take get belle e no go come be like sey she go Dey regret back pain and pain wey Dey Dey under belle e no Dey commot na wetin you go normally see for dat time wey de belle Dey but de only thing wey you go do, you go try help yourself to take reduce de pain you go woka small you go use hot water take press body, you go sleep well no sleep face ground you go use your left hand side to sleep make sure sey your body balance if you wan sleep na so you fit Dey take manage your back pain if de back pain con too much well well you do tell doctor you go run go hospital go complain you go tell person sey dis back pain don too much oo no manage am by yourself for house

Some pipu wey get belle go Dey fear sey if dem do exercise ee go injure de pikin for inside belle but de truth be sey if you Dey do exercise small small dat is if doctor sey go do oo ehen you know sey e good well well for body e go make de woman Dey active Pipu wey Dey health how dem go take support pipu make dem do exercise dem go give am better advice de doctor or de nurse suppose tell de woman sey dis exercise na de wan wey you suppose do e Dey safe for sho get belle no be all de exercise wey Dey na im woman wey get belle go fit do ooo e get some too wey you no go fit do so na de doctor work wey I’m go tell am sey see excercise wey you go fit do and see one wey you no go do and na still dia work to take teach you de simple simple excercise de small small once like to Dey woka to Dey stretch your leg to Dey breath and to Dey dance ee get some kin dance wey you go still dance e still b like exercise and one oda important thing b sey if woman get belle e good make she Dey lis ten to her body if she Dey Dey tire ooo make she rest if exercise pain am make she stop so de health care pipu suppose teach de woman sey see how and how she go do and de time wey she go fit take stop to Dey do dis exercise and sometimes e Dey good make you Dey do de exercise with oda woman too wey get de belle if she go antinatal dem for gader de women make wunna do de excercise together e go make everybody Dey happy you go no Dey na b only you get belle oo na many wey get de belle no be only you Dey pass through dat thing wunna many wey Dey pass through am and no be sey you go just carry person go de do excercise before de woman start do exercise dem go check her body dem go know how de woman Dey check her belle check her blood pressure check sey she no get any sickness for body like high blood pressure or sey de place wey hold pikin for belle sey e no strong sey e Dey weak no now dem go tell her, if she get sickness wey she no go fit do de exercise dem go tell her sey ah madam you no go fit do dis eh exercise and even after dem don do antinatal finish dem suppose health care pipu, pipu wey Dey Dey hospital Dey suppose Dey check on de woman dem go ask am how your exercise Dey go dem go check if her body Dey alright but no b too much oyinbo talk oo dem fit use wxample like to woka go market or to do small farm work wey dia mama Dey do or if dem Dey do farm work or if na garden Dey dia backyard dem fit do am all dose one na simple exercise no be you no need Dey go Dey do big big exercise to woka go market na exercise instead of you to Dey send person message woka am do am by your self all dose one na still small small exercise wey you fit do make you take Dey move your body up and down and to Dey do excercise e many de important de gain wey Dey to do excercise e plenty e go make you strong e go make de woman body strong for labor dem go tell Dey woman dis exercise wey you wan do dis exercise wey you wan do so e go make you body strong e go make you sleep well e go reduce pain and all dose leg wey Dey swell swell if you don do exercise your body no go Dey swell swell and if you do exercise well e go make you lose weight if you don born finish you go come be like as you first take b before you go loss many many weight wey you no suppose take gather for body and you sef you go Dey happy So pipu wey Dey incharge of all dis things for hospital dem need to support woman wey get belle with de correct word no be to Dey shout for de woman dem go show am de small small way wey she go take Dey move her body no b big big things you no need to Dey jump high or you go pay for wey dem Dey do excercise no excercise na blessing for woman wey get belle if e do am well e go make her body Dey okay e go make her body light and e go even benefit her benefit de pikin for different ways she go Dey sleep well she go Dey her leg no go Dey swell if you see some women now dia leg don swell finish but if you do small excercise e fit reduce say your leg wey Dey swell e no go swell again and even after you born you fit still do exercise e go remove any fat wey no suppose Dey

To get belle or to carry dia belle e no easy at all oo Your body go Dey pain you waist go Dey pain you leg go Dey swell but e get some small small oyinbo things wey you fit use wey go help de woman Dey better e go help am Dey move around one of dis things na maternity belt na soft belt wey woman go wear under her belle e Dey help woman Dey carry de belle small so dat back no go Dey pain am well well so dat only her back no go Dey carry de weight and e go reduce de waist pain and e go make waka wey she Dey woka Dey easy Anoda thing na flat shoe wey strong and balance well dat one na device too ooo ehen e go make de woman no fall e go make leg no pain am and e go support her back slippers wey soft and strong na beta thing Anoda one na pregnancy pillow dis one na big pillow wey de woman go use take hold her belle wen she Dey sleep e go support her waist, her leg and her neck sleep go sweet de pain go reduce Anoda one na chair wey dem fit adjust if de woman sit down for de chair dem fit adjust am go back dem fit do am make e high dem fit do am make e low e go reduce back pain and e no go press belle anyhow woman wey her leg Dey swell well well dem go give am one socks de socks go help am Dey press de leg back na stocking wey go be like sey e Dey press de leg small small so dat de blood go Dey flow well for dat area den de swelling go reduce Anoda one na if de woman come Dey weak you fit give am walking stick make dem give am walking stick make e take Dey woka small small because if e Dey one place her leg go Dey heavy de leg go swell so if dat one dat one b sey so na if woman don Dey near wen she wan take born ehen dem fit just give am make e take Dey woka so dat im no go Dey stay one place Anoda one Dey na warm cloth, cloth wey warm dem go give am make e Dey put am for her muscle make e Dey reduce de pain no b hot water direct ooo ehen na just warm cloth you go fit put am hot water make e warm dem Dey use am take press pipu wey sabi phone well well e get app wey go Dey inside de phone wey do reach de woman how to do small excercise e go remind her Dey oya time to rest don reach or e go even show her how to breath some of dis app dem Dey wey go fit monitor how pikin take Dey kick too for inside belle dem still get brazier wey Dey help to Dey support de woman chest e do reduce de way her shoulder Dey pain am and e go make as you take Dey breath Dey easy dis one too na small thing sha but e Dey important for pipu wey b like sey dem Dey drive we Dey get moto dem get sit belt adjuster do dat if dem sitdown Dey no go press de belle too much ehen dem no go just carry sit belt press de belle e get hoe you go take do am so dat e no press de belle. All dis small small device Dey, e Dey make belle wey woman get dat period wey you get dat belle so make her life easy e go support de body e go reduce pain e go Dey help de woman Dey woka about without stress but de things wey woman go use she go confirm am first for doctor sey e good for her condition e no go just go carry use am set because your neighbor Dey use am no mean sey you too go fit use am so before you go use am you go make sure sey na wetin doctor sey you go fit use dem no Dey carry use everything like dat yes dem no Dey carry use am you go make sure sey you know sey dis thing wey you Dey use na wetin go Dey very very good for you before you use am. Dat na some of de support wey Dey for women wey get belle.

Ah! See as dat elephant big. Eh! Elephant na one animal wey I always dey respect. Because of how big wey dem be and how dem dey behave like say dem get sense pass some people sef. Elephant na the biggest land animal wey dey this world oh! E no dey hard to know dem: big ear, long trunk, and their skin dey be like leather, thick well well. You go see dem for places like Africa and even Asia. For Africa here, na mostly for forest and savanna area you go find dem. Dem dey waka in group wey dem dey call herd, and dem dey like follow each other with respect. The trunk of elephant na one powerful tool. E dey use am drink water. E dey use am chop. E even dey take am play or carry small pikin. I don watch video wey e be say elephant use trunk rescue another elephant from river. No be small thing oh! E show say dem get feelings too. Dem sabi show love and even mourn when one of their own die. Dem dey chop plenty things like leaves, grass, back of tree and fruits. And because dem big, dem dey chop like say tomorrow no dey. I even hear say elephant fit chop like 150 kg of food for one day. Ah! Imagine say na you dey cook for am, eh! You go tire before dem belle go full sef. But wetin sweet me pass be say, elephant dey get good memory. Na why people dey talk say “Elephant no dey forget.” One elephant fit remember where river or road wey e pass years ago dey. And if pesin do dem bad, um! the elephant still remember dat face. So make you no go do dem anyhow oh! I remember one time for zoo wey I see elephant live. I see dem with my koro koro eye um! The way wey the thing dey waka slow and calm eh! But e still get power sha. I just dey look am like say I dey see king. Even small pikin dey happy wave give am. Eh! So for me oh, elephant, ah! elephant na strong, wise, and peaceful animal. We suppose protect dem so that future generations still fit see dem with their eyes, no be only for picture.